Konima iiyimati ya pya nawa ohayi likolwa, opo yi falwe komahala gomalandithilo yi ka landithwe po kwaa mboka yaa na omiti dhiiyimati mbyoka. Shino otashi etele mwene goshikunino iiyemo ye a vule oku ka futa omeya ge ngoka a kala nokulongitha sho ta tekele.

Pomuntu putsuwa woo ehunda uuna wahala oku kilongela Iikwamboga ashike otonyengwa koshimaliwa, aantu oyeshi lyapopi. Talelapo ombaanga yo Standard opo yivule oku kukwathela oshimaliwa ngoye wu keshi galule uuna wamana eyilongo lyoye no wamona iilonga.

Ongushu yoshimaliwa ohayi lunduluka esiku nesiku, kehe moshilongo. Thimbo limwe otoyi adha yili pombanda thimbo limwe oyili pevi. Nuuna nduno wahala okulanda oshinima shontumba koshilongo shilwe, owuna okukala to tala omasiku ngoka kutya oshimaliwa otashi londo ngiini. Opo wulande uuna ongushu yagwa pevi.

Uuna wushi uuyelele woye wombaanga nowanongele nawa kutya oha wuvulu oku kuthako iimaliwa otashi kutula megameno molwaashoka pongoye nande opweya omuntu tapula uuyelele mbono ito mu utha molwashoka owushi oshiponga shoka tovulu okugwila musho.

Uuna toka talelapo oshilongo shilwe shaashi shaayeni owuna okukala wanongela kutya moshilongo mono ohamulongithwa iimaliwa yili ngiini, nongushu yiimaliwa mbyono oyithike peni. Opo wu vule okushendja iimaliwa yoye nawa nenge wugongele iimaliwa tayi vulu oku ke kukwathele koshilongo hoka.

Aantu mboka kaayeshi lela oonkulungu nokundulukapo ohaya vulu woo okukala taya tete ashike iipilangi. Yo taya landitha kwaamboka yeshi oku nduluka. Opo yeke ete po iinima ya yoolokathana. Nguka nago woo omukalo omuwanawa.

Moositola oha mukala mwalongekidhwa, mwayela nawa, niinima oha yi kala ya tulwa melandulathano. Aalandi oha ye ya owala eta yakutha omatemba nokutulamo shoka yahala. Shika oha shi kwata nawa ethimbo lyaalandi.

Konima yetewo lyaashoka aanamapya naanikunino ya likola mo, ohaya fala nduno komahala gomalandithilo opo yakalandithe. Kehe gumwe oha yi naashoka a likola mo moshikunino she nenge mepya lye.

Oha ku tiwa: omuhempa iyeka. Uuna tolongo nuudhiginini, ombaanga ndjoka yo-FNB ota yi vulu oku kukwathela oku humitha komeho iilonga yoye ngaashi ongeshefa.

Moondunda dhomalandithilo ohamu adhika iikutu, mbyoka hayi kala ya zalekwa komapopitha, opo yi wape oku ulukila aantu mboka ta yeya oku landa, kutya oto vulu okuyi zala ngiini. Shino otashi nana nduno aalandi.

Ostola kehe oyina ehala mpoka hapu landithilwa ano uuna omuntu wamana okukonga shoka wahala mostola mono. Ohoyi nduno peshina opo wuka dhengithe iinima yoye ngoye wu vule okuza mo nayo. Molwashoka shampa wazi mo nayo inayiifutilwa nena oto talika ko wayaka.

Mo Namibia omuna iimaliwa yomafo, mono tamu adhika oodola omulongo dhili mumwe, oodola omilongo mbali, omilongo ntano, oodola ethele oshowo omathele gaali ano omafo iimaliwa yili mumwe, niimaliwa mbino ohayi longithwa moompumbwe dha yoolokathana.

Owuli wahala okwiilandela ongodhi yoye ndjoka yoiphone kositola yoistore ndele owa nyengwa kutya otoshi ende ngiini, opo wu gwanithe omwaalu goshimaliwa tagu pulwa? Oto vulu oku talela po ombaanga yaNedbank yiku kwathele omukili ngoye wuka lande ongodhi yoye.

Komahala gomalandithilo ohaku kala kuna iinima oyindji molwaashoka kehe gumwe oheya ko noompumbwe dhe dha yooloka. Ano uuna wuna ngaashi iilikolomwa yoye mbyoka wamono mepya lyoye oto vulu okufala komahala gomalandithilo, shampa ashike wushi kutya oto lalakanene oku mona mo ingapi

Ethimbo lyefudho lyomatango , ombanga ndjoka yoNedbank ohayi halele aaholi naa landuli yombanga ndjika ompolo opo ya vule oku tsikile noku longitha ombanga ndjoka. Ano oku pungula iimaliwa yawo.

Miiti ohamu hongwa iinima oyindji ngaashi oosikopa, iipundi, iitafula niinima yilwe ngaashi, omipini dhomatemo nomakwiya. Uuna omuntu ha hogo iinima miiti oheetapo ongeshefa ye, etakala ena ehala lye mpoka ha longele nokulanditha kwaamboka yeli mompumbwe.

Oositola ohadhi landitha iinima yayoolokathana iikunwa nayo woo ohayi adhika momahala gomangefeshelo nuuna nduno omuntu ahala iikunwa ngaashi talandele iituthi yoohango nomayeme oha tondokele ashike koositola dhoka.

Omahangano oge hole okukwatelapo aalandi. Ehangano ngaashi ndyoka lyoBakpro hali longo nokulanditha uusila wokuteleka oomboloto niikuki, ohali unganeke omathigathano gomutelekidhingi ngono ha pewa oshimaliwa sholupandu.

Omutumba ethete, thikama wukalonge nena opo wuvule okuyambidhidhwa komahangano osho wo koombaanga ngaashi yoFNB uuna tolongo nuudhiginini yalombwela ashike opo tayavulu okukuwathela yayambule po ongeshefa yoye.

Oshilongo kehe, oshina oshimaliwa shina ongushu ya yooloka koshilongo oshikwawo. Shino osha eta nduno poongamba dhiilongo niilongo, pu kale hapu kala okawulikithi, hono taka ulukile aantu kutya oshimaliwa, oshiholelwa shaNamibia moshimaliwa shaAngola oshilimo shi thike peni.

Shampa wa adha oombanga ndjoka yoFNB tayi ka gandja uuyelele moshigwana, ohayi yi nuutala mboka wuna edhidhiliko kutya ombaanga ndjoka tayi adhika mpoka oFNB kakele kwaashoka, ohaya faalele omayakulo yo taya faalele aayakulwa uushikependjewo ngaashi uunamunate noomboloto.

Mboka haya ndulukapo omatyofa noombete ohaya ipandula, molwaashoka iinima mbyoka oyi holike koyendji opo yakatule momagumbo gawo. Shino otashi eta nduno okukuthapo oluhepo unene tuu maagundjuka mboka taya inyangele yoyene.

Owuli monkugo yina onkambe na owapumbwa oshimaliwa meendelelo tondokela ano kombaanga yoStandard otaya vulu okukukwathela opo wuze momalimbililo ngoye wukale wamanguluka poshimaliwa.

Omalungula oge etelela uuwanawa nuuwinayi . Omawanawa molwaashoka otaga vulu oku kundaneka omuntu meendelelo ashike ookalyamupombo otaya longitha omalungula opo yawape oku yuga oshigwana ,ano ombaanga ndjono ya Standard otayi kunkilile oshigwana opo shikale sha kotoka.

Omolwa oshigwana shi iteyelwa kookalya mupombo, uuna oombaanga tadhi yi komahala galwe ngaashi ndjoka yaBank Windhoek tadhi ka gandja uuyelele odhina okuya nuutala mboka tawu gandja endhindhiliko kutya ombaanga yaBank Windhoek shili. Shino otaye shi ningi opo ya kwashilipaleke oshigwana.

Kapu na ngoka ha kala eshi shoka shili komeho nenge nkene ongula tayi mu shile. Onkene omuntu owuna oku kala wa ilongekidhila onkalo yesiku kehe. Pamwe nombaanga yoFNB oto vulu okupungula oshimaliwa shoye to tala konkalo ndjoka yosheendelela.

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shasho. Oshimaliwa shoshilongo kehe ohashi kala shina omandhindhiliko ngoka taga ulike kutya oshimaliwa shono osho koshilongo peni, ngaashi edhina lyoshilongo.

Mondunda odhindji dhokulala oto adhamo ombete, oshipubdi osho wo oshitafula. Ombete iilonga yawo oyo kulalwa ashike naantu oyendji kaye hole okukutumba koombete dhawo sho shonduno hatulilemo iipundi moondunda dhokulala opo oombete dhaaludhikwe , iitafula oya ningilwa okutenekwa.

Mpsitola ndjoka yo Nictus ndjoka hayi landitha iipumbiwa yo megumbo, oto vulu okulandamo iinima yote to longitha okakalata kombaanga yo FNB, ngoye to kuthilwako epaya. Opo ku ze iimaliwa iishona wu wape wu lande iinima yoye oyindji.

Momagumbo ogendji gopashinanena oto adha mo ondunda yoku gondja, mo omo hamu lilwa mondunda moka. Ohamu kala nduno muna oshitaafula shakundukidhwa kiipundi. Aantu oyendji oyehole iimeno molwashoka ohayi eta ombepo ombwaanawa. Ohaya tula mo nduno iimeno no poshitaafula shiku lila ohapu vulu okutulwa iimeno.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya ndulukwa miipa yiinamwenyo, ngaashi oongombe. Ohamu ndulukwa nduno oongaku, omapaya, oshowo oondjato. Ohayi kala nduno yalekwa mositola moka, opo kehe gumwe te endemo iimonene ko.

Aantu mboka haya ningi iitaafula mbyoka hayi etwapo niipilangi, ohaya kongo nduno iipilangi mbyoka. Thimbo limwe oyo yene haye keyi teta, ndele etaya ndulukapo iitaafula mbyono hayi tentekwa komagulu giitenda, opo yikale ya kola nawa kaa yi ihatepo nenge yi teke.

Ngoye owuli wahala okulandela hembingangele gwoye osheenditho shono shokathanguthangu ashike oto dhengwa mondjato, otovulu oku longela kumwe nombaanga Nedbank opo yiku kwathele omukuli opo wuvule okulandela okanona koye okathanguthangu .

Moositola dhomalandithilo ohamu adhika iinima yomaludhi oyindji ya yoolokathana naantu ohaya mbombolokele nduno kehala hoka kehe gumwe tayi a ka konge oompumbwe dhe nokuli aantu yamwe ohaya iyidha taya tsakanene ko nookahewa kawo ya hulathana nale.

Kalunga iha kwatha egoya, una wulipo wiitonya, nena kapena ngoka teku kwathele, nuuna to nyangadhala opo nduno aakwathi haya mono ompito yeye pamwe nangoye. Nombaanga ndjoka yoFNB, oyili tayi kwathele aanangeshefa mboka taya nyangadhala, oku ya yambula po.

Thigapo omikweyo omileeleeka ndhoka hadhi kala mombaanga, ndele etoka umbila uumuma komayalulilo goye gombaanga , tolongitha eshina lyokondje . Shino ongele wuna omayalulilo nombaanga yaNedbank.

Olusheno olwaninga ondilo noonkondo noyendji oya tembukile kolusheno lwoonkondo dhetango nuuna nduni wahala olusheno nduka ndele otonyengwa aantu oyendji lyapopi otovulu okutalelapo ombanga yaVenduka opo yikukwathele omukuli wukalande olusheno loye.

Uuna ombaanga ya FNB yina mpoka tayi ka talelapo. Ngaashi komahala gokuushayi nenge koosikola nokiiputudhilo opo yaka gandje uuyelele kaakwashigwana. Ohaya faalele woo uushike pendjewo opo sho aantu taya ka pulakena. Itaya pulakene nomiligu dhakukuta.

Uuna wuli mondoolopa ndele eto kwatelwamo koombwa dhuuwa, ino pumbwa oku ipula shinene, oto vulu ashike oku tondoleka mositola ndjoka hayi landitha iikulya mbyoka yapya nale , opo wuka taagulukithe oshama.

Owuna oshihauto shoye sha kulupa ndele oshathikama ashike pegumbo? Oto vulu okuya kombaanga ndjoka yoStandard Bank, opo yi kupe uuyelele nkene tashi keenda komalanditho giitukutuku mbyoka ya kulupa. Ino kala wuna ohauto kuuna sho toyi longitha.

Omatyofa iipundi mbyoka hayi adhika momagumbo gaananena. Niipundi mbino ohayi kala ya longekidhwa nawa nuuna wa kuutumba mo musho nande owali wa vulwa oto kumwa kutya omvulwe ohayi kanene peni. Noyili iwanawa naantu oyendji ohayeyi landitha molwashoka oyi holike.

Ombaanga yoStandard Bank oyili hayi gandja omayakulo , oshowo omayambidhidho komahangano ga yoolokathana; ngaashi ehangano ndyoka hali ungaunga niiponga yomoondjila. Shino ohaye shi ningi molwaashoka, ehangano ndino ohali pititha oshimaliwa oshindji okugandja ombili kwaamboka ya ehamekelwa moondjila.

Miipilangi mbyoka hayi hongwa okuziilila momiti ohamu vulu okundulukwa iinima oyindji ngaashi oshipundi shokukuutumba oshitaafula nenge osikopa moka tamu vulu okupungulwa iinima ya yoolokathana.

Omiti ohadhi hongwa e tadhi ningi omapapi, shono hashi ka ithanwa nduno oshipilangi. Iipilangi mbino nduno ohayi longithwa opo pu ndulukwe oshitafula. oshiti ohashi tulwa nduno omagadhi ngoka giiti, opo kashi yonuke komeya uuna sha ka lokwa, nenge sha tilwa.

Momahala ngono goositola iinima ohayi kala ya tulwa melandulathano ya pakelwa nawa. Shino ohashi ningile aalandi oshipu, opo uuna ye na shoka ya hala ohaya yi ashike yuukilila pehala mpoka ndele ita mono iihuna yokukonga shoka a pumbwa.

Oositola odhili dha yooloka, molwaashoka kehe yimwe oyina shoka hayi landitha,, sha yooloka sikulimwe kwaashi tashi landithwa koositola oonkwawo. Omuntu ongoye mwene hokala wushi onkayi yoye, onkene ohoyi nduno kositola ndjoka tayi landitha iipumbiwa yoye.

Oositola dhoka hadhi landitha iikutu, ohadhi kala dhinamo iikutu yomalwaala ogendji, oshowo yuunene wiivule. Iikutu mbino nokuli ohayi kala ya zalekwa komapopitha, opo una omuntu sho teyamo amone kutya omuna iikutu yili ngiini, ye a hogolole sho a panda.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, moNamibia omuna iimaliwa mbyoka iikuku osho woo mbyoka yomafo. Iikukutu ongaashi: oondola ntano dhili mumwe, ondola yimwe, iithilinga omilongo ntano niithilinga omulongo. Mbyoka yomafo otunamo ethele oshowo omathele gaali geli mumwe.

Ontala ano ombete oyili yasimana noonkondo molwashoka oko omuntu hokathuwithila omadhiladhilo goye. Popepi nontala yoye oho vulu oku kala wuna po oshipundi opo uuna wapenduka oto kuutumba ko wahakale ashike wuli kombete.

Pomahala gamwe ngaashi pomandiki gomalandithilo otwaadhapo omatungo galondathana ano pe na noositola dhimwe dhili popamba. Shino ohashi ningwa uuna ehala ndyoka eshona no itali gwana oondunda dhi kale dha tegama onkene ohadhi tulwa nduno pombanda.

Ombaanga yoFNB nomahangano galwe ohaya yambidhidha omaudhano. Shino otashi hwahwameke oshigwana opo shikale noku kutha ombinga momaudhano na oshi li oshinima oshiwaanawa.

Owa hala okulanda ongodhi ndjoka hayi thaneke nawa, hayi ithanwa oIphone mostola yoIstore, ndele ku na oshimaliwa sha gwana nawa? Ino kala wa limbililwa ngoye owu uvite nayi. Oto vulu okuya kombaanga yaNedbank, opo yi ku kwathele wu lande ongodhi yoye.

Ombaanga yaNedbnk oyi li kuume komaudhano noyi li hayi yambula po mboka yomaudhano sho hayi gandja oshimaliwa kaasindani aanelago. Wumwe womomaudhano mboka hawu yambidhidhwa kombaanga ndjika oomboka wokukayila okathanguthangu.

Aanuulema nayo wo oyeli aantu ya simana moshigwana molwaashono ohaya vulu oku nyanyudha aakwashigwana sho taya kutha ombinga momaudhano, e taya sindana. Ombaanga ndjoka wo yaNedbank nayo oyi li hayi kwathele noku yambula po omaudhano maanuulema opo ya kale ye na etumba kutya yo oye li ya simana moshigwana.

Ombaanga ndjoka yaVenduka oyililepo oshigwana molwaashoka oyili hayi tseyithile aantu unene tuu aayakulwa yawo uuna ya ndhindhilike kutya uuyelele wopambaanga mboka woko malungula owatulwa mongodhi yimwe ompe . Ohaya tseyithile mwene gwomayalulilo.

Oongaku oshowo omapaya, mbyoka iizalomwa mbyono yili hayi ndulukwa miipa yiinamwenyo. Niizalomwa mbino nduno ohayi adhika moositola dhoka hadhi yi landitha na oyili yina ondilo, oshoka oyo ngushu yo oya kola lela.

Konima yeteyo ewanawa aantu ohaya kalanditha po yimwe yomiilikolomwa yawo ngaashi, iihape niingumutulu, shino ohaye shiningi opo ihe yamonemo omeya yawape yakafute aaniilonga mboka taya longo miikunino yawo osho wo yakakuthe po oompumbwe dhawo dhilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi hole oku shunithila moshigwana sho moompito dhimwe to adha tayi pula aakwshigwana, opo ya tengeneke kutya uudhano mboka wetanga lyomokambamba otawu ka sindanwa po kosipana yini, nuuna nduno omuntu a tengeneke etashi ka ninga sho shili oha pewa omagano.

Uuyuni owa huma komeho inopumbwa we okukala wuli momukweyo omule meni lyombaanga . Inda ashike pokashina kopondje ndele etoka konga oompumbwe dhawo, pamwe oto ka nana oshimaliwa nenge toka tula ko oshimaliwa komayalulilo goye nenge uuna wahala okutala kutya owuna ko shithike peni komayalulilo goye.

Oto vulu okwiisindanena okakalata kongushu yoondola omayovi gaheyali nomathele gatano hono taka ithanwa Gondwana. Okakalata hano oto vulu oku ka longitha opo wu kuthe olweendo moku talela po omahala ngaashi ngoka giinamwenyo ya gamenwa ngaashi Etosha.

Uuna ombaanga yaWindhoek tayi kagandja omayakulo palwe, kokule noshitayi ohayi yi nduno nuutala mboka wuna edhidhiliko lyombaanga ndjoka. Pehala ohaya longekidha po nawa opo aantu yakale yapanda po.

Iimaliwa oyili iidhigu okulonga nayo, nuna nduno totula kumwe omiyalu dhoye, oshiwanawa opo wu longithe okashina opo wa ha ninge omapuko, shino ota shikupe nduno omwalu guli mondjila nawa.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji. Kehe gumwe ohayi mo noompumbwe dhe dhaa shoka a hala oku ka konga. Ohamu kala nduno mu udha, molwashoka kehe gumwe oku na uuthigona we wa yooloka kuwamukwawo. Ohaa yi nduno niimaliwa koositola hoka.

Iipundi mbyoka hayi Kala ya hongwa mipilangi ohayi tulwa nduno uukusinga opo una omuntu a kuutumba ko iteehama nokuli ohayi longithwa mombelewa, momahala goma ngeshefelo ngashi tu hoka aantu haya kalya omawulalelo.

Owu li mondoolopa yaVenduka, ihe ku uvite ko nawa eyakulo ndyoka opo lya pitithwa kombaanga yaNedbank? oto vulu okupopya naMarth Negonga, opo e ku kuthile ko nkene to shi ende ngoye wu kale wa pyokoka nawa nowu uvite ko shoka to ka kutha ombinga mu sho.

Kiipundi mbyoka hayi longwa miiti, ito vulu oku kuutumbako naana ethimbo ele, ota yi ku ehameke. Shika oha shi eta nduno aalongi yiipundi mbino yakale haya tentekeko iikusinga opo aakuutumbi ya kaleko yu uvite ombili.

Oshinima shoka shoombaanga nomahangano haga wayiminine omaudhano oshili oshiwanawa ,molwaashoka otashi tsu aantu omukumo opo yakale taya kutha ombinga nomo shikando shino ombaanga Ya Nedbank otayi yambidhidha aatondoki mbono taya ka ishangitha koondola omathele gatatu nomilongo ntano ya wape oku kutha ombinga.

Oositola dhoka hadhi landitha iikutu, ohadhi kala dhela leka iikutu opo aantu yi imoneneko una taya zi kokule. Shino oshili oshima oshiwanawa, molwaashoka, ositola ndjoka otayi talelwapo kaalandi oyendji, ta yeya oku tala shoka tashi adhika mo.

Miiti ohamuvulu okundulukwa iinima oyindji ngashi Oombete ano iipilangi tayi hongwa nawa etayi tulwapamwe nokudhengelwako nomboha opo kuvule okuya ontala ano ombete hoka omuntu tavulu okukala she oheya ashike tatulako etalashe ye takotha oposidhe.

MoNamibia omuna iimaliwa yomafo moka tamu adhika oondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nosho wo omathele gaali. Iimaliwa ayihe mbika oyi na ongushu yithike pamwe nonande momwaalu oyi ivule. Ayihe oha yi londithwa oshilonga shafaathana.

Ongoma ohayi hokelwa pondjila, ano uuna honingi iinima iiwanawa owapumbwa okuyi ningila mokati kaantu opo aantu yakutheko oshiholelwa oshiiwanawa, nuuna nduno to landitha aantu ota ye kuyambidhidha woo mboka haya ningi iitafula noombete taya kiinima taya tulako omalapi oyehole oku longela popepi noondoolopa

Ehangano lyoHollard osho wo ombaanga yo-Standard Bank, oha yavulu okugandja omakwatho gopashimaliwa kaantu, unene tuu aakuthi mbiga momaudhano. Oha ya gandja nduno okati koonyala kwaamboka yasindana, uunene tuu komusindasi gwotango sigo omutitatu.

Ositola ndjoka yoAVO, otlanda iipumbiwa yoye nongodhi ashike yoye yopeke. Yo iipumbiwa yoye tayi tumwa yiye kehala lyoye hoka wuli inoo longitha nande oshimaliwa sholefa, opo wuye wutalele po ehala ndyoka shono shili nokuli tashi hupitha iimaliwa yaalandi.

Ombanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka hayi yambidhidha omaudhano hayi tula oshimaliwa poshitaafula opo shika topolelwe oongundu dhoka tadhi keshi enditha nawa momaudhano.

Aantu mboka aanongo ota vulu oku e ta po oshipundi oshiwanawa, tashi etwa po ashike mekota lyomuti. Oshipundi shino ohashi kala sha hongwa shina omushigo omwaanawa omuntu ta vulu oku egamena ko ashike itashi ihata po nenge shi teke, nomagulu ohaga kala ga kola nawa.

Iiyenditho oyi li pamaludhi ogendji nakehe gumwe oha kutha osheenditho shoka tashi gwana mo mondjato ye. Yimwe yomiiyenditho ongaashi uuthanguthangu. Mondoolopa ohamu kala mu na aantu oyendji. Kehe gumwe oha kala mo i ipyakidhila.

Mongashingeyi ookalyapombo oha ya longitha omikalo odhindji ngaashi tashi vulika, opo ya kale ya yuga oshigwana iimaliwa yasho. Uuna nduno ombaanga ngashi yaBank Windhoek ya ndhidhilike omukalo ngoka tagu longithwa kookalyapombo ohaya notheleko oshigwana opo shi kale sha londoka.

Uuna wuli mondoolopa ndele oto dhengwa koombwa dhuuwa inopumbwa Okukambuka kondjalaa ,inda mositola ndjoka hayi landitha iikulya ya longekidhwa nale opo wuki ilandele wu wape wumonesha shomepunda

Uuna tolongo niimalwa oto vulu okuninga omapuko unene tu shapa wuna iimaliwa oyindji, oshili nduno oshiwanawa opo wu konge okashina koye wu kale toka longitha okutula kumwe omiyalu wu yande okuninga omapuko.

Moshilongo omuna iimaliwa mbyoka opo ya pitithwa nuumvo kombaanga yaNamibia, ashike iimaliwa mbino oyili itaa yi taambiwa natango komashina ngoka gopondje. Uuna nduno wu na iimaliwa mbino na owahala wuyi tule kombaanga inda ashike meni opo wu ka kwathelwe.

Opena omikalo ndhoka tovulu okukala wi idhidhimikila oshimaliwa shoye opo wutule omadhiladhilo goye pehala wuwate wushi longithe mondjila. Otovulu oku talelapo ombaanga yo FNB nenge wuyadhengele yo yeku kuthileko ombahu nokawawa.

Omukiintu kehe ohi imonikila moshipala, oshe eta nduno oyendji opo ya kale nokumbombolokela koositola ndhoka ha dhilanditha iimaamumitho yomoshipala yo yakajonge iikwa niipaangitho ya wo ye kiimbambambe yo yakale taya monika nawa.

Oku ikeelela kookalyamupombo mboka taya vulu okuyakako iimaliwa yomuntu komayalulo gombaanga kashishi ashike oshinima shesiku limwe ,ashike owapumbwa wukale to igamene esiku nesiku molwaashoka shekulangela osho shina uunongo wokukulya.

Oshiwanawa opo wu kale wu shi omwaalu goshimaliwa shoka wa humbata, opo shi ku ningile oshipu uuna wa yi mositola oto kala to kutha iinima mbyoka tayi gwanene moshimaliwa shoka wu na, ngoye oto vulu wo okuhupitha po oshendja.

Momahala gomangeshefelo ehala mpoka hapu dhengithilwa iinima nenge poka hapufutilwa, ohalikala olyo lyashinga koshelo opo sho omuntu tazimo itendelewe mokati kostola ndele ohathikile ashike tapitimo shino oshiwanawa sho otashi kelele aantu yafalele iinima yaantu.

Moositola iiyimati ihayi kala nana ya tulwa oondando kutya oyina ingapi. Unene tu mbyoka tayi landwa kooshimwe. Onkene omuntu ua weshi hala oku na oku shi fala poshiviha. Shoshi talike kutya oshi thike peni niimaliwa yasho ingapi.

Muuyuni wehumokomeho lya kwatako iigwana niigwana, ino pumbwa okumona iihuna momukweyo omuleeleka meni lyo mbaanga, molwaashoka oto vulu ashike okuya peshina lyopondje ngaashi ndyoka lyombaanga yo Nedbank, ndele eto umbileko uumuma komayalulilo goe gombaanga.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, opena mbyoka yomafo, oshowo iikukutu, ashike ayihe oyina ongushu yi thike pamwe, nohayi longithwa iilonga ya faathana. Omuntu ngoka ena, oshiholelwa iimaliwa iikukutu oondola omulongo, osha fathana ashike naangu ena oshimaliwa shefo shoondola omulongo.

Omuntu ngoka e na uunongo wokuhonga, ohakala e na ehala lye lyiilonga mpoka haka longela iinima ye, ngaashi iipundi niitafula, ye tatalelwapo kaalandi ya yoolokathana, e talanditha opo amone oshimaliwa.

Aalongi yiikunino mboka haya kunu iikwamboga niiyimati uuna iilikolomwa yawo ya adha okuliwa oha ye yi kuthako taya li naanegumbo yawo momagumbo, uuna nduno oyindji ohaya fala nduno komahala gomalandithilo opo yekiimonenemo iiyemo yawape yakandule po oompumbwe dhilwe.

Omiti odhili dha simana noonkondo, molwaashoka omuntu ota vulu okudhi kuna unene tuu ngaashi omingaalipi, opo dhi koke nawa ye avule ekedhi tete, eta hongomo iipilangi, mbyoka ta longitha oku ndulukapo iinima oyindji ngaashi iitaafula.

Omiti odhili dha simana noonkondo. Molwaashoka otadhi vulu okutetwa ndele tamu ndulukwa iinima oyindji. Ngaashi oshitaafula shono tashi vulu okukala shili megumbo shokulila nenge shili pehala lyomanwino oko haku tentekwa iikunwa kaalandi.

Ombaaga ndjoka yoBank Windhoek oyu uva ko omakemo goshigwana. Sho yili nokuli ya fala omayakulo ya andjaganeka noshilongo ashihe. Shino oyeshi ninga ya konde aantu omagulu yaakale we taya ende iinano iile uuna ya hala omayakulo gopambaanga.

Ombaanga yaStandard Bank olwaala lwayo olumbulau, shika oshe eta nduno yi hole nokusimaneka olwaala lwayo. Mompito ndjino otayi aakwashigwana, opo uuna ye na shoka oshimbulau tashi opalele ombaanga ndjika ya tume ethano ndyoka yo yi imonene ompito yokusindana oshimaliwa.

Owa pumbwa okukala wuna onomola yosheendelela ndjoka yombaanga yotango yopashigwana. Opo uuna wa dhindhilike uulingilingi komayalulilo gombaanga yoye oto dhengele ko ashike meendelelo yo yavule oku kukwathela.

Oshitunda Namibia sho shagwanitha oomvula omilongo ndatu tashi tyapula emanguluko, Ombaanga ya Namibia oya nduluka po oshimaliwa shefo shoondola omilongo ndatu. Elalakano oku tyapula ashike oomvula omilongo ndatu dhemanguluko.

Oshimaliwa oshiima shoka shi holike ku kehe gumwe nuuna nduno wahala okushi longitha manga inoo ninga etokolo lya hugunina wulongithe oshimaliwa shoye ipula tango kutya shono to ningi oshili tuu mondjila . Shika otashi ku etele uuwanawa washike nuuwinayi washike molwaashoka ngele uuwinayi owa kala owundji oto ka kala to ipe oombedhi.

Ekota lyomuti ohali vulu okutetwa, e ta li hokwa nawa, ndele e tali yaywa nawa meni, opo ihe li kale lya fa etemba. Ohali tulwa nduno pokapomba, opo omuntu a kale ta vulu oku iyogela po koonyala. Ohali fikwa, opo lyaa yonuke komeya.

Uudhano owuli wa simana monkalamwenyo yomuntu kehe, naambyoka haya kutha ompito momaudhano ohaya vulu okwii sindanena iimaliwa yawo, molwaashoka omahala ngano ngele ombaanga ngaashi yaNet bank, ohaga gandja oshimaliwa sho ma yambidhidho kaantu mboka.

Ombaanga yaBank Windhoek oya tulapo uukalata wuli 12, mboka tawu kasindanwa kaasindani aanelago. Uukalata mbuno aantu otaye kewu longitha nduno opo yakataalelepo pomahala mpoka ya hala.

Onkundana ombaanawa koonkatse ndhoka dhina omayalulilo kombaanga yoFNB ano otaya ka pewa iikando yili omulongo niitano taya longitha uukalata wawo oku nana iimaliwa nengeoku landa iinima yawo itaaya nanwa iishoshela.

Miiti ohamu vulu okuhongwa iinima oyindji ngaashi iipilangi mbyoka hayi longithwa okundulukapo iipundi yokukuutumba osho woo oosikopa dhoku pungula iikutu niipumbiwa yopelugo.

Omalungula oga etelela omawuwanawa oshowo omauwinayi. Mongashingeyi ookalyamupombo otaya longitha ombepo yopamalungula opo yakale ya yuga oshigwana iimaliwa yasho onkene Ombaanga yo Standard bank otayi kunkilile oshigwana opo shikale sha lungama.

Konyala oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana, puna mbyoka yomafo naambyoka iikukutu. Iimaliwa mbyono yomafo niikukutu moshilongo kehe ohayi longithwa iinima ya faathana, ngaashi okulanda iikulya niizalimwa. Iimaliwa ayihe yomafo niikukutu oyina ongushu yithike pamwe.

Iipa yiinamwenyo ohayi longekidhwa nawa nokukweya yi vule mundulukwe iinima oyindji ngaashi oongaku, omapaya osho woo oondjato dhoku humbatela.

Ombanga yaNEDBANK ohayi yambidhidha aakwashigwana muudhano owundji ngaashi uudhano wokathangu thangu ano ohayape aakuthi mbinga iinima oyindji ngaashi oombandi, iikutu niimaliwa yaamboka taasindana.

Moositola dhiikutu, iinima ohayi kala ya lekwa opo uuna omuntu tazi kokule hwiya, ota mono nkene iinima yo opala opo yimuninge a hedhe popepi. Shino otashi eta nduno aalandi oyendji.

Oombaanga ngaashi ndjoka ya FNB, odhili odho tadhi hwahwaeke oshigwana opo shi kuthe ombinga momaudhano, molwaashoka, oombaanga odhili hadhi gandja omayambidhidho kaakuthimbinga ngaashi iizalomwa, osho wo okati kokoonyala.

Owuli wuna oshimaliwa peke, ndele owa hala wukeshi umbile kokambo komayalulilo goye gombaanga? Pamwe nombaanga ndjoka yaWindhoek uuna wunako omayalulilo gombaanga oto vulu ashike wuye peshina lyokondje ndele eto tulako sha, shivulithe tokaya momukweyo omuleeleka meni lyombaanga.

Onkundana ombwaanawa oku ziilila kombaanga yo FNB ya uka koonkatse noongwaka, dhoka hadhi pungula nombaanga ndjika. Kutya, mongaashingeyi itaya kala we haya nanwa iihohela yo komwedhi, okuza ko mayalulilo gombaanga dhawo.

Otovulu okwiilandela ongodhi yo iPhone 16 yunene 128GB, ndjoka yali yina N$23 499 no yili yatekelwa kongolo sho yina ashike N$21 999 uuna otonyengwa popya nombaanga yo FNB.

Okashiana hoka ko pondje ko bank windhoek, ohaka gandja omayakulo ngaashi okutulako oshimaliwa komayalulili goye go mbaanga, okunana oshimaliwa , oku lundulula onomola ndjoka yokakalata koye ,nenge okumona omushangwa nkene wakala tolongitha ombaanga yoye. Shino oshili woo oshinima oshiwaanawa.

Ombanga ya Standard Bank ohayi gandja omalombwelo kumwene gomalulilo ngombanga kutya oshimaliwa shontumba otashi nwanwako nenge okwa tulwa oshimaliwa opo omuntu akale atseyithilwa ye akale angamenwa.

Metitano ndyoka oondando dhiilandomwa moositola adhihe moshilongo hadhi kala dha teyelwa kongolo, ositola ndjoka yo Mega Tech, opamwe no Standard Bank, otaa vulu oku ku kwathela; opo wu kale wa mona olusheno lwoonte dhoketango.

Nuudhiginini, aakwatheli ohaya kala oyendji, molwashoka oho kala we ya pa omukumo kutya ngoye oto vulu na owa pumbwa ashike ekwatho, opo wu ye komeho. Uuna wu na ongeshefa yoye wu wete tayi ende yi li hwepo, itula mo, dhiginina ongeshefa yoye , opo wu wape wu kwathelwe kombaanga yoFNB.

Oshipilangi ohashi vulu okuhokwa ondambo etashi fikwa nawa opo shaa yonuke komeya. Pondapo mpono ohapu kungulukile omeya uuna sha tulwa pooha dho kapomba opo omuntu nande otiiyogo koonyala omeya omo taga kungulukile mondapo mo.

Ngele ku na oonkondo, kala wu na oondunge. Oto vulu okukutha ekuya lyoye toyi moshiheke wu ka tete iipilangi komiti ngoye wu landithe kwaa mboka haya hongo iipilangi nawa, opo ya nduluke po iinima oyindji.

Iipilangi mbyoka hayi tulwa kumwe opo omuntu ete po oshipundi ohayi kala ya kwewa nawa opo yaa tuule iikutu yaantu sho taa kuutumba ko. Ohaku tulwa woo iikusinga opo uuna omuntu a kuutumba ko ita vulilwa ko mbala.

Uuna ombaanga yoStandard bank tayi fala omayakulo kokule noshitayi, ohaya yi niitaafula nuutala oshowo omalapi ngoka gena oshihako tashi ulike kutya ombaanga ndjoka tayi adhika pehala lyontumba oyaStandard bank.

Shanakulya oshanakulonga. Uuna to longo, opo wo to vulu oku mona sha shokulya. Aantu yamwe ohaya kutha omakuya ndele etaya ka teta omiti nokudhi tanduka nawa opo dhi ete po iipilangi. Niipilangi mbyono otaya vulu okuyi landitha kaantu mboka haya hongo iinima ngaashi iipundi niitaafula.

Ehumokomeho sho lyiihanene oshigwana aantu ihaya mono we iihuna yoku kala ya kalela omikweyo omiileleka moombanga una yahala iimaliwa. Mongashingeyi ohaya tondokele ashike puushina wopondje etaya nana omwaalu ngoka yahala.

Uuna ombaanga yaBank Windhoek tayi fala omayakulo kondje yoshitayimbaanga, ohayi yi nduno nuutala mboka wu na edhindhiliko kutya ombaanga ndjono tayi monika mpono oyo Bank Windhoek. Ohaa gandja nduno omayakulo ga faathana naanaa naa ngoka haga gandjwa koshitayimbaanga.

Bank Windhoek otayi kunkilile oshigwana opo shikale tashi kwata nawa iimaliwa yawo, ano omuntu manga ino longitha oshimaliwa shoye kutya ngoye mwene owahala tuu shike sho oshili tuu shasimana.

Ombaanga yoshilongo kehe manga inayi pititha oshimaliwa shi ye melongitho, tango tango ohayi tumu po oshiholelwa shono hashi ya okulonga po aakwashigwana kutya otayi ka pititha oshimaliwa shi li ngiini. Shino ohashi ningwa, opo ku keelelwe ookalyamupombo, molwashoka olyo ethimbo ye hole ndyo.

Koneka kutya ombaanga kayina esiku yikudhengele , tayi kupula uuyelele wunasha nonomola ndjoka omuntu holongitha okutula kongodhi yoye opo wuvule okumona oshimaliwa shoye, ano ombaanga itayi kupula uuyelele wafa ngoka omukengeleli ahala okukukengelela.

Mboka yena uunongo woku ndulukapo iinima ngaashi iipundi yomatyofa niitaafula ohaya ipandula molwaashoka ohaya ningi oyindji opo ya landithe kaanama gumbo taya imonenemo nduno iimaliwa yawo.

Iipundi niitafula mbyoka ya longwa momiti oyi holike kaantu oyendji, molwaashoka aniwa oya kola yo ohayi kwata ethimbo ele yili melongitho, naantu oyendji oha yeyi ningi etaya landitha nee.

Iipundi niitafula ohayi vulu oku ndulukwapo omuntu talongitha iinima yayoloka thana ngashi ota vulu okulongitha iiti eteyihongo nanwa ndele eteyitula omalapi opo yikale tayimonika nawa.

Otuna omahangano ogendji moNamibia gokusiikilila iimaliwa nongele wa ningi oshilyo shomahangano ngono ohage kupe okakalata hoka to vulu okulongitha to vulu okulanda nako iinima yoye pomahala ogendji. Uuwanawa wumwe womapungulilo ngano ohaya vulu okukugwedhela ko iihohela.

Oongeshefa ombwanawa oshoka aantu yomo mudhingoloko omo haya ka landa iipumbiwa yawo. Yamwe otaya landa taya ka landitha komidhingoloko dhawo dho dhili kokule noongeshefa nenge nditye noondolopa ishewe mbono taya longo mo oyi ili kolela oompito dhiilonga.

Oombelewa dho mayakulilo uuna tadhi pata ,odha pumbwa oku tseyithila aayakulwa yawo kutya, odha pata luni, otadhi ka patuluka uunake, na openi aayakulwa yawo yena oku mona omayakulo nenge ongiini yena oku mona omayakulo ngono.

Iihongomwa ngaashi yoosikopa niipundi oya li ashike hayi landwa kondje yiilongo. Paife aakwashigwana Aanamibia moondoolopa nomomikunda oye shi shi okuhonga oosikopa niipundi shoka tashi kwathele okuhumitha eliko lyoshilongo nokukandula po okwaa he na iilonga.

Oshasimana ngele aakwashigwana ta yeendithwapo piimaliwa ndjoka yoshili naandji yiikengelela, oshoka iikengelela yiimaliwa oya ninga oyindji payife. Aakengeleli otaa vulu okulonga po oshimaliwa shafa shoka shomombanga ashike ohapukala uuyoloko uushona mbono aakwashigwana ina ye wuyolola natango.

Ngele owuna iimaliwa oyindji otashi ku pula ethimbo okuyi yalula meendelelo nomondjila oshoka oto kala noku endulula mo olundji. Ihe ngele owa landa okashina koye kokuyalula iimaliwa otashi ku kwathele meendelelo okuyalula iimaliwa yoye noku kupa omwaalu gomondjila.

Oshimaliwa osha sinana. Ngele owe shi mono, shi longitha nuukeka. To ningi oma yalulo gaa shoka wa pumbwa, opo wu vulu oku i hupithila po shimwe, shoka to vulu oku longitha po ongula.

Egumbo kehe lyoPashiwambo nenge lopandoolopa ohamu kala mu na ehala limwe li ikalekelwa ha li ithanwa oshinyanga momagumbo goPashiwambo nenge oseti momagumbo gomoondoolopa. Ehala ndika ohali kala aluhe lya opalekwa nelalakano kutya ngele mwe ya omuyenda omo ha ka kundilwa moka.

Omaudhano oga simana oshoka oha geeta aantu pamwe ndele etaya kala ya nyanyukwa. Ohaga tidha po ethindakano lyomadhiladhilo oshoka omuntu ngele okwa tala omaudhano nenge pamwe oye ta dhana iha kala ta dhiladhila onkalamwenyo ndele ota dhiladhila opo aninge ependa esindani.

Mopaife ngele owu na omaliko goye inooga pumbwa we nenge ku na mpo to ga tula ngaashi oohauto, iipundi, oosikopa noombiga inoodhi pumbwa we oto vulu okudhi landitha po wi imonene oshimaliwa.

Iilongo ayishe muuyuni oyina iimaliwa yayoolokathana kutya nee oomyoka yomafo nenge iikukutu olundji iimaliwa mbika oyathanekwa omitse dhaantu nenge iinamwenyo nenge iimeno mbyoka yasimanekwa moshilongo moka.

Oomeme oya simana oshoka olundji oyo haya telekele aakwanegumbo, ta penduka ongulonene ta ningile aakwanegumbo oshuumbululwa natango momutenya taka teleka ndele nokongulohi ota si oshimpwiyu kutya aanegumbo lye oya lya.

Omahala ngoka haga yakula aatalelipo nenge aayenda oga pumbwa okukala goopalekwa ga yela go oga tulwa omathano nenge oongala ndhoka tadhi ulike etaambeko lyaayenda ya kale yuuvite uugumbo.

Omahangano goku pungula moNamibia ogeshi oku pangulwa oshoka otaga kwathele oongeshefa dhomoshilongo dhihume komeho. Ohaya gandja omauwanawa ngashi oka kalata hoka omunangeshefa tavulu oku pungula iimaliwa yongeshefa yaye yonatango ohaya vulu okuya kwathela una yi iyadha mompumbwe yoshimaliwa taye yape omukuli opya hume komeho nongeshefa dhawo.

Ongo omunangeshefa opo wuhokithe ookasitoma dhoye oku landa mositola yoye owa pumbwa oku kaleka ositola yoye ya yela oku pakela iilandithomwa yoye melandulathano lili nawa ngoye toya kula eekasitoma dhoye nenyanyu.

Onga omunangeshefa owa pumbwa aluhe okutseyithila aakwashigwana mpoka ehangano lyoye tali adhika, uuwanawa wu ni ehangano lyoye hali gandja. Olundji opo wu imonene aayakulwa oyendji longitha omukalo gokusindana, ngoka te ya okuyakulwa mehangano lyoye, ta mono ompito yokuisindanena sha.

Otuna omahangano ogendji omawanawa moshilongo shetu, ogendji go mugo ohaga shangele aayakulwa yawo omahaleloyambeko omawanawa. Gamwe ohaga gandja oompito dhokusindana iimaliwa, nenge osho tuu shoka ya longekidha po. Yamwe ohaya longekidha omaudhano opo aayakulwa yawo ya inyanyudhe.

Ngele tamu taambathana iimaliwa, osha pumbiwa aluhe opo wu kwashilipaleke kutya owa taamba iimaliwa yomwaalu ngoka mu uvathana, omanga inaamu topoka, oshoka otashi yanda omalundilo, sho otashi kalekepo ombili pokati keni muli yaali.

Onga omuyakuli mombelewa owa pumbwa okukala wuna elandulathano ,wuna ombili ngwee to nyanyukwa wo pamwe naayakulwa yoye oshoka otashi yape omukumo meyakulo lyoye ngele toya ningi nayi itaye keku galukila we.

Osha simana tu kaleke po iithitukuti yo moshilongo shetu oshoka ohayi eta aatalelipo moshilongo, taya futu iimaliwa tayi kala eliko lyo moshilongo shetu. Natango oshilongo nge osha kwatwa kondjala epangelo otali kutha iithitukuti yimwe tali yi dhipaga ndele tali pe aantu yalye.

Aagundjuka oyendji moshilongo shettu, oya penduka po moku ninga oongeshefa. Oyendji yomuyo ohaya landa iikutu kondje yiilongo, ta yeya yeyi landithe moshilongo shetu. Yamwe ohaya hondjo yoyene eta yeyi landitha, ayehe elalakano, okuninga iiyemo.

Iimaliwa oyasimana okutya nee okepango lyoye nenge olyaakwanegumbo yoye ,kutya okiikulya yeni, nenge osikola yuunona woye nenge oyoye ngoye mwene owuna ashike okulongitha iimaliwa. Kombinga nee yiikulya ngele otolongo iikulya yoye ngoye mwene natango owuna okulongitha oshimaliwa ngaashi mokulanda ombuto ,okufuta omeya goku tekela iimeno nayimwe ya gwedhwapo.

Oombelewa dhokupungula iimaliwa odha huma komeho, oshoka mopaife oto vulu okulongitha ongodhi yoye pehala kehe mpoka wu li ndele e to tumu iimaliwa nenge oto landa sha ngaashi omalussheno niinima yimwe ya gwedhwa po shaa mpoka wu li. Uuwanawa waa shika okupupitha iimaliwa yolweendo okuya kiitayi yawo natango oto hupitha ethimbo lyokukala momikweyo.

Aanangeshefa ohaa humitha oongeshefa dhawo komeho okupitila momahangano gokupungulila iimaliwa. Omahangano ngoka ohaga vulu okukupa iimaliwa mbyono to vulu okulongitha okulanda iipumbiwa uhumithe ongeshefa yoye komeho, ngoye toyi shunitha nethimbo.

Oshasimana opo omahangano ngoka inaga yama kepangelo ga tsakaneke epangelo ondjilakati ngaashi mokutunga iipangelo opo yi fale iipangelo popepi naantu mboka yeli kokule nayo ,yo ishewe ya tunge oosikola ya kwathele uunona mboka hawuzi kokule.

Inashi pumbwa aluhe ngele wapumbwa omayakulo gombaanga wuye kiitayi yawo ethimbolimwe otovulu ashike okulongitha ongodhi yoye ngele to tumine omuntu iimaliwa, ngele to landa sha ,nenge wahala oku lundulula uuyele wontumba kepandja lyomapungulilo giimaliwa yoye.